d' accord sànq nee nga cër gi <breath> léeg-léeg day xaw a doon jafe-jafe ci yenn tàggatu yi ñi nga xamante ni bokkuñu ci bu ñu déggee sax ab tàggatu am nab añ comme Guèyeen yeeg yooyu <breath> <hesitation> fii ci diwaan i <hesitation> tey par exemple jeunes yi dinañuy dégg projets yi dinay bëri tekki ndaw ñi lu waay gàtt dégg-dégg mais ñoom dañuy am jafe-jafe pour am accès nan lañ ciy bokkee fan la ñu war a dem ak <hesitation> kan la ñu war a jokkool pour mun a participer bokk ci projets yu ni mel <hesitation> ñu ëpp ci ndaw ñi dañuy am jafe-jafe yooyu lan yan leeral nga mun a indi ci fànn googu

ñaata la ñu ñaata la ñu xayma gi

<hesitation> <hesitation> tey le 18 gannaaw suba

<hesitation> <hesitation> <breath> ngeen di toppandi seen émission xam sa yelleef ci la référence ñeent fukki simili <breath> ak ñaar ci juróomi waxtu ci studio Aliou Momar Lo <breath> gannaaw <hesitation> li nga xamante ni moom moo di rôle ak responsabilité yu ANCAR ci projet bi naka noonee tamit leeral nga fi yeneen i fànn <breath> mais <hesitation> lan mooy doon <hesitation> suivi bi maanaam <hesitation> résultat attendu yi <hesitation> gannaaw bi ñu defee lu ni mel yëpp ci projet Tekki Ndaw ñi

Sénégal yëpp

yaraum gannaar gi

koppar lay doon

d' accord <breath> maintenant bu fekkee ne les jeunes un insertion

lan moo war a doon taxawaayu jeune bi tey bu demee ba <hesitation> dugg ci projet bi bañ daal di koy <hesitation> financer matériel bi <breath> <hesitation> pour mu créer empoie wala sax mu daal di liggéey ngir jëf ci boppam <hesitation> mën a dundal njaboot gi foofu lan moo war a doon taxawaayu bénéficiaire bi

<hesitation> <hesitation> yan projets la leen jeunes yi fii mu ne di présenter yan xeet ngeen gisagum

sopparñi meññeef

<hesitation> <hesitation> <breath> ñu ngi ci njeextalu waxtu wi <breath> <hesitation> tey loolee lépp mébét bi bu fekkee yemb na lan mooy doon ëllëg ci xëyu ndaw ñi <breath> <hesitation> muy <hesitation> bëgg-bëgg état bi waaye tamit <hesitation> dafa mel ni dina béy waaram bu baax ci <breath> <hesitation> yenn tukki yi tukki yu jaarul yoon ak yooyee ndaw mi toog seen liggéey tekki ci seen ré seen réew

jërëjëf <breath> Boucar Alphonse <hesitation> Diouf nekkoon suñu gan ci xam sa yelleef ñu doon waxtaanee <breath> Agri Jeunes tekki ndaw ñi projet bi ni mel ay bëgg-bëggam moom mooy xëyu ndaw ñi ci réewum Sénégal ci atum vingt jàpp atum deux mille vingt jàpp deux mille vingt cinq <breath> <hesitation> ñu ngi lay gërëm u baax di la sant Boucar ñu bàyyi la nga tàggatoo waxtu wi moo ñu xoj

jërëjëf <hesitation> yow tamit ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant Boucar Alphonse <hesitation> Diouf moo nekkoon suñu gan mbokk yi ñu doon waxtaanee projet Agri Jeunes tekki ndaw ñi initiative bu nguurub Sénégal ànd ceeg fond international pour le développement agricole ñu naan ko FIDA <breath> bëgg-bëggam mooy vingt cinq entreprises taxaw ci région <music> juróom-ñetti régions cent cinquante jeunes <smacks lips> di leen daal di financer ci wàllug mbéy ak yeneen yu ni mel Cheikh Tidiane Diagne moo nekkoon ci présentation bi di gërëm Moussa